quchumu doogonna buusa quchumu doogonna buusu hee'ra noosi reetilla lamunku horontanni hooga dihasiissanno kunnira hee'ra injiitannonna danchate

qarqaru keeraanchimma agara qarqaru keeraanchimma agara hasiissannonke kunnira qarqaru keeraanchimma agarri hakkiro meesaniitira no dancha ikkinohura

hosipitaale woy fayyimmate minnaati yinanniri addanko addanko inceenna qinee leellanno horosino haammatate

jeenakireessi gaamaareeyyete amadooshi gaamaareeyyete yaa mittu wee jawarichooti kunino gotti assine ayirrinsoonninnawe lowonta ayirrinsoonniho

quchumu minnate pirojekite quchumu minnate pirojekiteri hiittooteyya yiniro minna la'nanninna minnate aana quchumaho noola ooshshe seekkite xawissanno

waa shiqinshanni darga waa shiqinshannihu dargunoosi kunino mitte lawonni wo mittu baachinni haa'ne wolewa iilleenshiro kaimisi waa shiqinshanni darga yaamamanno

ddagate paarkubba yaa mittowa massine worroonni lawishshaho meecho qoqqombe hoowete giddo worroonniha daga marte daa attara la'anno bayachooti

hinkote fayyimma hinkote fayyimma agadha hasiissanno anna annankanni kunnira kayi hinkote fayyimma agadha hongiro hinko gawajcote gede ubbannota afa hasiissanno

ioorteisipoortete yineeti loosanno mannira godo'laanote hattono dagate aana isipoorte loosa manna lowohoraameeyye assitanni leellitanno yaate

xxagichoho yinannihu lowontanni afamannoha nawe horo aannoha ikkinota anfanniho isinu dhiwamme dhagisi'nanniha ikkasi leellishannoho yaate

fyimmtefoolisewoy hedo cu'mishiisha fayyimmate foolise woy hedo dagate aana sekkite cu'mishiisha hasiissannote kunino garunni iillanno gede

quchumu doogonna buusa quchumu gitto buusunna doogo nookki quchumi hiikkuno horontanni hee'rannokki gede afalla hasiissanno konnira quchumu doogonna buusu no

hideweelchdngrshshhideweelcho dano agarooshshu noosete hideweelcho danora agara hasiissannohu mannu hee'ranno kunnira hideweelcho danonni umunke gatisa hasiissanno

qaaqquullu akimi qaaqquulleho akime noonsa qaaqquulleho akimootu insare calla la'anno qaaqquulle calla tawattanno qaaqquulluyire calla loossannurenna we qaaqquulle la'annureeti

paasipoorte shiqinshanni mereersha kunino paasipoorte mudhinoonnita wolebi gobbanni wolei gobba ha'rate yine mudhinoeta marradhinanninna shiqinshanni bayachooti

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba gobboomu aimmate xawishshi kaarde birrubbaati yinanniti meessaaniiti aemma xawissannonna gobbaati taggino maemma leellishshannoreeti

fcfarchonna mannimmate qoossoote yineemmori meessaaniiti aana iillitanno gawajjo farchi'noonni farchonni mannimmate qoosso agadha hasiissanno

quchumu doogonna buusa quchumu giddo doogonna buusu hee'ranno ayeweete no quchumu kayinni lamunkurinni horontanni biinfille afi'ranno yaate

fayyimmate uduunni fayyimmate uduunni hiittooho yiniro fayyimmate mini gittoonni afi'nannihunna fayyimmate loosaasine aanaanni marre horoonsi'nanni duunnichooti

hospitaale woy fayyimmate mine hospitaale woy fayyimmate mineeti yinannihu mannu qarraminorinna maalisi aana daggino xisso gawajjonni gargadhanno bayachooti

buqqeete fayyimmaati yinanniti mittu manchira heedhusihonna hala'litusiha ikkiro kuni manchi keeraancho ikkasi anfanni danchare danno danchare loosannohura

mootimmate elekitiroonikisete owaante mootimmate elekitiroonikisete owaante tenne yannanni lowo horo uyitanni afamase mootimmate elekitiroonikisete owaante widoonni buunxanni

mootimmate ijaara mootimmate ijaaru noose kunni ijaari giddooti looso loossannohu dagano marte mootummate hajo tidhitannohu ijaaru giddoonniiti yaate

sioorteshiqishnnimereershpaasipoorte shiqinshanni mereershaati yinannihu mitte gobbanni wole gobba ha'rate hattenne paasipoorte mudhinoonniwiichinni marre adhinannitanna marre hakko layi'nannita xawisanno bayichooti

mootimmate elekitiroonikisete owaante mootimmate elekitiroonikisete owaante assinannihu lowontanni injaanno garinni loonsanni loossanni afantanno

bbkonforaansubbate yaamayyaate konforaansubba duucha heedhanno tenne kainni batinyisiraati konforaansubbate noonni mittokkiro konforaansubbate diyinanni

konforaansubbate yinoonniti geeshshase batinyete bati'ra ikkitino daafira su'maseno konforaanse yine ikkikkinni konforaansubba yinoonni

sirote fayyimma kunino mannu oosowiinni sirote fayyimma heedhuro daga ilantanni lophitanni hadhanno hattono saada sirote fayyimma afidhuro saadatewiino lowoha ikkasi hanfanni

fayyimmate loosaasini yinanniri hlladunni afantanno jawa ikko shiima mishshukkinni loossanno maqarreero madhiweoro buuxxe affanno